Haleh yu jegain yu ndaw yu goor ak jegain tahaw se plase jangukaye ba sol eniform bu bulo ak bu weex nu neh se kanam haleh yu jegain yu neka se kanam sol suweta de cin sen benj yee.

Yaaya Jammeh, sol roobu taraditisonel bu xonxa, am bullo ak ay bindee binda, tiye banta, yorre kaaw bu waralee kaala bu weex, sol mbaxana bu xonxa, sol lonnet, ay poliis nyung si ganaawam, war ko,

Jigeen ju taxaw sol garambubu cuub bu muuf , bu orans, ak bu xonxu takka ndigili, sol cèèn tàkka mesor, sol lam.

Keru tax bunyi sampou bu parengule nyu rax marage yi palenter nyu upu si kaw taxba nyideffa ayy banta ayy wenyi banta yuko worr si suffangi ameh guyi.

Xalèh bu jigeen bu dok kawarr bi bam gatta, pentir ko pentir bu xonxu ak ñaari bindu ci bu wèèx ci caaymoy yi bopú bi, sol jaru sol mbuba bu sokola.

Nyatti gorr yu jang beh jexal sol gown sen kaw sol uniform yu bulo bu am lu wekh sol gown yu nyul tak mbaxana bu nyul sen kaw bopa yi

Gigeen ju taxaw sol kurtu dress bu nyul nyu xarr si busi tank bi, si poge bi, ak si denabi Sol montorr takk jaru kaff kawarr makiyewu.

Jigeen bu tahaw sol roba mbasen bu pink luxo bu gudda bu puff, ci kanam nyu decoreku ak perr ri crystal ak nyarri puff ci kanamam. Robu bi ci kaw denabi, teyeh pose sol dalla.

Tele, falaat iskiriin bu nyuul bu nyu tay, ci marraj bu nyu karro, ci ron, am palaat bu nyuul bung tek risifa bu satalayit bi, ci suuf am ay bool.

Jegain ju hess ju tonke se toogu sol dagetu chub bu jaw bu am jaw bu jahas solku sepa nyaw ku sepa ak dagete te muba bu am rass se chate ye se nege dagete be.

Ay xalèh yu japanteh ci suuf si di fóó. Xalèh yu jigéen ak yu gór ak benna gór bu mak taxaw sol mbubu bu wèèx ak tubay bu ñuul. Xalèh yi tàkka malan ni sër di daw.

Kass bu tehgeh si suf si ganaw kass bu khonkho la si berr kass bi bu wheh la. Kass bi amm gehmench bu yatu si kaw.

Jigeen bu janga tok ci jàngeekaay bi ba jehal takhaw sol robu bu weex ci ron sol gown bu ñuul ci kaw ak mbaxana bu ñuul, tek kala bu jaw vi kawam, ci gannaaw amut netal, am ay binda binda yu bulo am nyu jang ngu ba jehal.